N'emitwe y'abantu babiri barikumwenya, bari haihi n'enju eine ediirisa y'ebirahure kandi aha rubaju rw'enju hariho ebikwizo nana omutumba kandi abo bantu beekomire ebitambare bitakushushana omu mitwe yaabo, omwe ayekooreire akadeeya

N'enjoki ikumi nina zibumbire aha ngabo yaazo kandi harimu na n'ekindi kintu kyerangi ya kyenju nakyo kiri aha ngabo egyo.

Omuhanda gwinemu ebinyatsi omu rubaju kandi omu muhanda harimu emotoka nana abantu barikutambuza ebigyere kandi omu rubaju rw'omuhanda harimu ebibira ebijwangiremu nana entookye hamwe nana amaju

Ni naikondo eriho ekijerikani kya yero ninga shi eky'erangi ya kinekye. Reero ahaiguru yaakyo hariho ebaketi ehanikire aha biti, kandi ebiti ebyo bizitiriire naikondo yoona. Reero enyima ya naikondo hariyo ebishaka.

Nabantu bashatu bezirikire omukoohe bereerize emikono bajwaire obuguha omu maraka Kandi nana abandi nabo befubikire obukoohe babundami ahansi reeru abandi bari enyuma yaabo baine engoma

N'abakazi bajwire emyenda etarikushushana kandi boona bajwire enkwazi nyingi omu maraka, nana endiijo miguha omu mutwe kandi beekomire nana n'ebitambare omu mitwe yaabo kandi bashatu ahari bo bahekire abaana

N'ekyombeko ky'erangi erukwera kandi Kiri haihi n'amaizi reru orubaju rumwe hariyo ebyombeko bigufu hamwe n'emiti.

Omuntu ayemereire aharubaju rwakaju ka mutare kashakarize eibaati Kandi aharubaju rwe rwa buryo hariho ondiijo ashutami aha piki ajwaire esweeta ya mutare nana omukazi ajwaire sikati na brouse ,skati neyiragura burawuzi netukura orubaju orundi hariyo emotoka nana akatebe kerangi ya bururu kateekire omukandi

Obu n'obwato bw'ekika ky'emeeri kandi omu maisho gaabwo harimu obwato obukye, haza obu obwato obukye nibukire kukoresibwa omu kujuba ebyenyanja reero obu obwato obuhango bwo nibukira kukoresibwa omu kutwara abantu hamwe n'ebintu mbwenu ninteekateeka ngu aho n'aha mwaro ahabw'okuba enyima y'obwato nindeebaho amaju obundi agakuba nigahikirwamu abantu abarikuba nibaizire omu bwato obu kandi obwato buri aha maizi

N'akatebe k'ekyoma kariho akafaarasi ah'okushutamira kandi enyima yaako hariyo soketi y'amashanyarazi, y'obwina bubiri kandi eri aha purayiwudu

Egi neendiiro nekiibo ekibarikweta endiiro omu rurimi orunyankore kirimu oburo bwomwaate Kandi aha rubaju rwa buryo hariho orwabya rwekirahuri rurimu eshabwe

N'omutwe gwa gooya gurikureebukira omu mwata kandi omwata gwine erangi ya kinyatsi nagwa harimu nana ebitaka

Ni omuntu ari omuruguto ajwaire sikati erikwiragura na burawuzi erikutukura aha rubaju rwe hariho ondijo omwana ajwaire empare ya jini Kandi aha rubaju rwabo hariho ekikondo kiriho ewaya enyuma ya ekikondo hariyo amaju ga amaduka.

N'omuntu ayemereire omu bwato akwiste akatimba, akatimba Kari omumaizi Kandi ekicweka kimwe kyakatimba kiry'omubafu, ebafu eri omu bwato ahayemereire.

Aha rubaju rwa enguuto hariho omushaija ashutami aha piki Kandi aha piki hariho ekitanda kyikomoreire reru enyuma ye hariyo enju ehandikireho Ntungamo Smart Lodges and Bar Kandi omu maisho gegyo enju hapakingiremu emotoka ibiri nana abantu bariho bemereire.

N'ebiti by'ebikindo kandi byetooriire ekyombeko kiine amadarisa ag'ahansi n'agahaiguru kandi omu maisho g'ekyombeko ekyo nihareebekamu oruguzi hamwe n'ebindi biti bigufu kandi enyima yaakyo hariyo n'endiijo emiti

N'emotooka ya kanta eri omu ruguuto kandi aha mutwe gwayo hariho abantu baingi baineho n'ebintu reero omu rubaju rw'enguutu hariho ebinyaatsi hamwe n'emiti

N'omushaija ajwaire empare agitsibire n'orukoba kandi atsibire ekikaru kandi ajwaire tishati ya mutare aine ebintu ebi barikukira kukoresa emiguruko kandi ajwaire n'enkofiira ayeshami.

Engaro z'omuntu zijwire giravu kandi zikwitse akooma akahandikireho Covid 19 kandi enyuma y'engaro hariyo ebindi byona.

Eri n'eiramizo ry'abanyakaturiki kandi rikiriyo niryombekwa ahabw'okuba nitureeba hakiriho ebiti n'amandara n'abantu bakiri kugyezaho kukora omu kicweka eki eky'omu maisho ahu abantu bataahiramu baaba nibaza kuramya kandi iramizo eri ryombekise amatafaari haza reeru ahaiguru bashakarize amabati ga vasatayiro g'erangi ya buru

N'omutwe gw'omuntu afumwire okutu omu kutu ajwairemu ekwanzi kandi na n'omu mutwe ainemu eishookye rikye reeru ajwairemu ekintu ekirukire omu nkwanzi.

Ogu n'omwanya oguriyo nigwombekwa gurimu ekizimbe kihango kirikwombekwa ky'emyaririro mingiho kandi nikireebeka kyahika aha rurengo rw'okwenda kusimurwa eki turikweta okuteera pulasita.

N'omuntu arotami ahaihi n'edirisa ajwaire esweeta y'ehuuzi kandi aine ebishookye omu mutwe ajwaire ekirahuure omu maisho kya garubindi kandi aheekire eshaho ye ajwaire empare erikwiragura efumukire aha majju ariyo nahwehura omwana muto.

Ni abantu bari omu kishaayi bajwaire ebirikutukura ahamwe n'ebya mutare Kandi bajwaire sokisi hamwe n'enkaito baine omupiira ahagati y'emikono yaabo. Kandi enyuma yaabo hariyo na abandi bantu bemereire.

N'omushaija ashutami ajwire tishati yaakyenju akwitse orupapura rw'eihuurire, ruzingire kandi rurimu shumbusa reero omu maisho ge harimu akatasha k'akatimba kariho ezindi za shumbusha kandi enyima ye hemereireyo omwana ayekwitse aha ibondo

N'engaro z'omuntu ziri aha rubaju rw'ekiharaani akwaitse eky'okuhandiikisa kandi aine orukoba hamwe n'omwenda.

Obwato buri aha mutwe gw'amaizi kandi ahaiguru hariyo ebinyonyi by'eminwa miringwa birikuguruka kandi ebicu ebiri ahaiguru nibireeberwamu omu maizi

N'empundu ebundami omu bishaka kandi neereeba ahaiguru, eyekwitse aha munwa nana omukono gwayo gwa bumosho

Ezi n'engaro z'omuntu kandi aine omwani oguhiisize. Ogwezire ogu yabaire yaaruga kushoroma gukiri mubisi gutakaanikirwe kwonka guhiisize.